nutsu nyɔnu kple ɖeviwo le agbɔsɔsɔ me nɔte ɖe etsi me amaɖewo le koko amaɖewo do awu amaɖewo dó asi ɖe dzi bridge aɖe nɔ wó megbe ɖaa etsi ɖe hã nɔ dodom tso yame

Ŋɔnudrɔlawo le ŋɔnudrɔƒe hele ŋɔnu drɔm ŋutsu ɖeka. Ŋutsu si le ekpɔa nu la kɔ asi yi dzi. Ame ɖeka tɔ ɖe kpɔa ŋgɔ lé agbalẽ ɖe asi. Kpovitɔ aɖe tsitre ɖe emegbe de asi megbe.

Nyɔnu eve tsitre ɖe atikutsetsewo siwo ɖo asi la ɖewo. Atikutsetsea ɖewo le afi ma abe; atadi, aŋtsi, mago, atɔtɔ kple etɔwo ene.

nyɔnu avɔdrala ɖe mlɔnyi ɖe eƒe avɔwo dzi avɔwo nɔ ɖoɖonu le eƒe avɔdraƒe avɔ eɖewo nɔ abe ketewo ene enɔ alɔgbɔŋui kom eƒe nuku nɔ miamia

Ameha ɖewo yike nye ɖeviwo, ametsitsiwo nɔ egbeme tom. Wo katã wodo vuvɔme wu, wolé woƒe agbawo ɖe asi, exɔ aɖe hã nɔ woƒe axadzi ɖaa. Atiwo hã le woƒe ŋgɔ si te ame aɖewo tɔ ɖo.

Nyɔnuvi dzetugbi ene le wo nɔewo ɖe asi. Wɔme eve nɔ alɔgbɔnui kom ke ɖeka la tso asi nu. Wɔme eve le agba ɖe as. Ɖeka hã nɔ wo megbe ɖaa.

Amehawo eve nɔ mɔmemi dzraƒe, eŋu womeve nɔ mɔmemi dzraƒe ƒe ŋgɔ, nudzraƒe aɖe hã le mɔmemi dzraƒea ƒe megbe, eŋu ɖeka ƒe amadede nye gbemumu

Dɔwɔlawo le dɔ wɔm le woƒe dɔwɔƒe. Ame eve tɔ ɖe exɔ si dzi wowɔ drayi lani ɖo la ƒe nukume. Woziɔ ketrifu ɖeka ɖe exɔ la ŋu. ketrifu ɖeka hã nɔ kekeme le exɔ la ƒe ŋkume. Wɔyakawo nɔ anyigba le wo gbɔ.

Amehawo eve nɔ seƒoƒotsi dom ɖe abɔ me, eɖe hã le seƒoƒotsi ɖe asi ke wodo asiwu

Nyɔnu ɖe tsi tre ɖe dzodoƒe, elé aha ɖe asi. Wokɔ gatsi kple nuɖanuwo kɔ ku egli ŋu le emegbe. Woŋlɔ nane ɖe agbalẽ dzi hã kɔ ku gli ŋu le emegbe

Afɔkpadodo vovovowo wole ati ŋu. Amadede vovovo le afɔkpawo si. Wokɔ lã ƒe gbalẽ kɔ kɔ wɔ afɔkpawo eye wokɔ stal vovovo hã kɔ wɔ afɔkpawoe.

nyɔnu metstsiaɖe nɔnyi ɖe zikpi dzi henɔ nu tɔm le kupɔt dzi le amì me edro nusi wotɔla ɖe aŋeto ɣi aɖe nu kusi aɖe nɔ eƒe axadzi , enu exɔ aɖe si wó si aŋɔna yibɔɔ la gbɔ

Ŋu wɔme ve do go. Eŋu ɖeka ƒe amadede nye dzi. Eŋu ɖeka ƒe amadede le ʋi ke eŋu ʋi tɔ la ƒe axa ŋlɔ ɖe eme eye eŋu dzi tɔ la ƒe ŋgɔgbe kaka wuyewuye.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm tso dziɖegbeŋuse aɖe ŋu hele nugo aɖe me henɔ dɔ wɔme le dziƒo.

ŋutsuaɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe sola panel aɖe sike le anyigbã gbɔ, ʋume ƒe batri nɔ eƒe axadzi, exɔ aɖe hã nɔ eƒe megbe, wósi aŋɔ gbemumu ne exɔ ɖeka ke nugoaɖewo hã nɔ anyigbã le exɔnu.

Nyɔnu aɖe nɔ ɖevi aɖe megbe ke ŋutsu aɖe ble eta dze hele nane ɖe asi nɔ ɖevi la kpɔm. Ŋutsu aɖe hã le emgbe ame ɖeka la le anyigba la henɔ pitsa ɖem wo.

ame etɔ̃ nye ŋutsu ɖeka nyɔŋu eve wóle abɔ me seƒoƒo tsiwo dom ɖe abɔla me si wó wɔ kple xɔgbanu

wusatɔwo le agbɔsusume nɔte ɖe wóƒe gbedoxɔ ƒe nukume amaɖewo nɔ atrakpi si lie tɔnyigbã yiɖe gbedoxɔ la ƒe ŋkume dzi amaɖewo no anyigbã le gbɔsusu me eʋu eve nɔ gbedoxɔla ƒe ŋkume le anyigbã

Amehawo sugbɔ. Ŋutsu aɖe le mɔƒonu ɖe asi hele nu ƒom ɖ eme. Ameha siwo le megbe la le nuŋɔŋlɔ si woŋlɔ ɖe agbale dzi la ɖe yame. Wodo awu vovovowo.

Nyɔnu ɖe do awu blu nɔ anyi ɖe zikpui dzi, elé aŋe kusi eve aɖe si le eƒe axa evea dzi ɖe asi. Emegbe la, atikutsetse bubu geɖewo li abe mango, aɖiba, atɔtɔ.

Edɔ wɔla aɖewo nɔ xɔ tame nɔ sola panel dem exɔ ɖe tame, dɔwɔla ɖewo ɖɔ kuku eye eɖewo meɖɔ kuku o, wodo awu xe yi ƒe amadede nye yellow

Gaxɔmenɔla si do atalegbe si ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi la le tsitrexa ɖe asi nɔ nu kplɔm. Esi do awu kple atalegbe esi ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi la tsitre ɖe gaxɔme. Kpovitɔwo nɔ zɔzɔm le gaxɔ la nu.

Edzo bi eŋu geɖewo abe tazi, mɔmemɔmemiŋuwo kple basiwo geɖe. Edzo bi exɔwo eye xɔ ɖewo hã nɔ dzidzɔ tum. Amehawo nɔ mɔdodo la dzi.

Nyɔnu eve nɔ te ɖe esɔ dzi le atsiƒuto. Ɖeka si do awu blu la nɔ te ɖe esɔ megbe hedo asi ɖoɖa esɔ gbɔ. Ŋutsu si do awu ʋi kple atakpui yibɔ la le eka si le sɔ la ƒe ŋkume ɖe asi.

ɖevi wɔmene e tsi kum le tɔʋu me wóle aŋego blu yi ɖe asi kɔ nɔ tsia kumɛ ɖevia ɖewo nɔ alɔgbɔnui kom

Eɣeɖulawo le ɣeɖum, wosa ketevɔ ɖe ali, wokɔ lowuyi aɖe hã bla ɖe dzi le woƒe alidzi. Wole eɣeɖum le flime wole eɣeɖum le exɔ si ƒe amadede nye dzẽ, amaŋgbaɖiɖi kple amaŋgbamumu la gbɔ.

Nyɔnu kple ŋutsuwo nɔ te eme. Wota avɔ amadede blɔ kple pink ke wolé wo nɔewo ƒe asi hedo ɖe dzi. Mɔɖaŋu yi ke léna ŋusẽ tso eʋe gbɔ la le woƒe ŋkume

Nyɔnu aɖe do nu abe nyɔnu fia ene hele asi ŋuŋum ɖe ya me. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe emegbe ɖaa hele miki ɖe asi. Nyɔnu aɖe hã tɔ ɖe eƒe axa dzinɔ nane xɔm.

Ameha vovovowo nɔ amedibɔ me, ameha ɖewo nɔ anyi eye ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ klotsinu le nyɔnu aɖe gbɔ, kpovitɔwo hã nɔ amehawo domii, aɖaka aɖe nɔ wogbɔ hesi ƒe amadede nye gbeƒuƒu.

Yevunyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe ɖeviwo dome hele alɔgbɔnu kom. Nu ŋɔŋlɔwo le ekpe yibɔ dzi le wo megbe ɖaa. Ŋutsu aɖe si do awu dzɛ̃ hã tɔ ɖe mɔnu ɖaa.

nyɔnu ɖe le ɖevi nyɔnuvi ɖe asi le anyigbã henɔ avifam ŋutsu aɖe bɔbɔ le gbɔ henɔ ŋkume kpɔm nɛ moto aɖe hã le anyigbã kple gasɔ ŋutsu aɖe hã le mɔɖaŋu ɖasi henɔ fotoɖem amesiwo la nyigbã sukuviwo wɔmeve nɔ wó megbe henɔ dziƒo kpɔm

Ŋutsu kple nyɔnu wɔmitɔ nɔ anyi ɖe woƒe wɔmi zikpui me. Wo le aŋeŋu lɔbɔ ɖe asi. Ŋutsu aɖe si do awu yibɔ nɔ te ɖe ŋutsu wɔmitɔ la ƒe megbe. Ŋutsu ɖeka bɔbɔnɔ axa na nyɔnu wɔmitɔ la.

Agba aŋeto dzeɖika kple nugowo vovovowo nɔ ɖoɖo me le fli me ke ame tsitsi nyɔnuwo kple ɖeviwo sɔ nɔ kple ŋutuwo nɔ wo gbɔ. Etsiŋu aɖewo hã nɔ wo megbe. Ame aɖewo le etsiŋeto ɖe ta. Ɖeviwo abe sukuviwo hã nɔ wo megbe dzaa.

Ɖevio nɔ anyi ɖe kletifu dzi. Eɖewo nɔ alɔgbɔnui kom. Kotoku aɖe hã le woƒe ŋkume. Ŋgo yibɔ aɖe hã le woƒe ŋkume eye egbeɖuɖɔ ɖewo e anyigba le woƒe ŋkume.

Ŋɔnudrɔ̃lawo le ŋɔnufrɔƒe, agbalẽ le wo gbɔ le kplɔ dzi. Ŋɔnudrɔ̃lagã la le eƒe ŋɔnudrɔ̃ƒe. USA glaga hã le egbɔ.